Makorokota anoona ngezveutano hwevantu, anobhuya ngezvekukosha kweutano mumandaraunda ,ngekukone kuyite utsanana kuti vantu vange vane utano vememo hwakahlamburuka.

Matenda amweni anotekeshera mumantaraunda, anoite kuti vebazi rezveutano, varumbe-rumbe veihambire vantu mumantaraunda ,kuti vakone kuvadetsera ngekurapwa nekuti vanowaniswa sei mitombo.

Matenda amweni anotekeshera muntharaunda, anosise kuti vanthu, madhokodheya arumbe nemovha dzawo kuhambira vanhu mumakanyi kuti vandooite mishando wekudetsera vanthu mumuganga.

Matenda amweni ari mumandaraunda anokone kudetserwa ngekukone kuti vantu vanoende kuzvibhedhleya kuti vandopiwe mitombo yekudzivirira matenda anenge akati tekeshe.

Matenda amweni anotekeshera mumandaraunda, anokone kudetserwa vantu, ngekukone kuti vantu vebazi rezveutano vanokone kuhamba mumandaraunda .Veyibayire antu kudziyirira matenda anotenderera.

Mabandika amweni anoona ngezveutano anokone kuise misoro pamwepo eikone kubhuire vantu mumantaraunda ngendaya yematenda anenge eiuraya vantu nekuti vanokone kudetserwa sei.

Matenda amweni anenge ane vantu mumantaraunda anokone kupepesheka eiparadzirwa anosise kuti vashandi vepazvibhedhleya vazvingwarire ngekudxoka zvidxoko zvinoadziirira matenda aya.

Vantu vanoshanda nevazi rezveutano veionana nematenda amweni anokona kudai eitapukirana mumhepo vanosise kuti vapfeke zvidxoko zvinovavharira kuti vasabatwa nematenda iwona avanenge veidetsera antu.

Vantu vanoshanda pachibhehleya veishanda nematenda amweni angadai eitapukirwa mumhepo kana ngekumabata vanosisa kupfeka zvigoko zvinovadzivirira kuti vasabatwa ngematenda iwona.

Vana vadodori, vanokone kudetserwa ngekukone kudondedzerwa mutombo kudziyirira matenda amweni anokone kunge eyitenderera mumandarawunda, kuti vana vasafa.

Anamukoti vanokone kugadzire majekiseni ekudetsere vana vanenge vari pachikora eitohamba nemitombo yemajekiseni kuzobaira ana muzvikora mavo kudzivirira matenda.

Vantu vebazi rezveutano vanokona kuhamba mumandaraunda mungaa munokwirira vantu mabhazi veikone kuvabhiira ngematenda anenge arimumandaraunda nekuti vantu vanga detserwa sei kuarapwa.

Ana mbuya mukoti vanenge veibaira antu mumandaraunda vanosisa kunge vakazvingwarira nguwa dzeshe kuvhara miro dzavo nemuromo kuti vasabatana nematenda amweni avanenge veirwisina nawo.

Kuwaniswa kwemvura yakachena pantaraunda kunodetsera vana mai nevana kuti vakone kuwaniswa utano hwakanaka Kuti vakone kushambidzika nguwa dzeshe.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kwadetsera kuti muntu wese akone kuwaniswa utano hwakanaka ngekuwana mvura yakachena yekubikisa, yekumwa neyekukone kushamba kwemene.

Kuwaniswa kweutano mumandaraunda kunokone kutorwa nevebazi rezveutano kuti vakone kuhambire vana muzvikora veyivabhuyire ngendaa yekukone kuzvingwarira pamatenda amweni.

Kuwaniswa kwemvura yakaachena mumantaraunda kwadetsera yaambho kuderedza matenda amweni anouya ngekusawanikwa kwemvura angadai ngeanobata vanthu ngekumwa mvura isina kuchena nekusaite utsanana.

Kuwandiswa kwemvura yakachena mumandaraunda kunobudirira kuti vantu vakone kuwaniswa hutano hwakanaka mumiganga yawo ngekuti mvura ndiwo musimboti wehupenyu wevantu.

Vantu mumandaraunda vakukona kuwaniswa hutano hwavo nekukona kubhuirwa nezvematenda nekuti Anodzivirirwa sei vari kumakanyi mawo zvinoita kuti vantu vakure vane hutano hwakanaka.

Ana mai mumandaraunda vane vana vadodori vanosisa kuvaendese kuzvibhehleya nguva yeshe kuti vakone ndodetserwa pamatenda amweni avanokona kudzivirira pavana vadodori

Kuwaniswa kweutano hwevantu mumandaraunda kuno kona kutora mupauko wekuva nendaraunda dzine utano hwakanaka ngekukone kubata vana kuti varapwe vachiri vadoodori kudzivirira matenda.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda, kwakukone kudetsera vezveutano kuti vaderedze kutapukirwa kweamweni matenda anokonzerwa ngekutame mvura yakachena mumantaraunda.

Vana vadoko vakukone kudetserwa pamatenda anovashungurudza mumanharaunda yekukone kuwaniswa mvura yakachena yekuti vakone kushamba nyara dzawo nguwa dzeshe pavanenge veida kurya kana pavanenge vabva kuchimbuzi.

Vana vechikora kuchikora kwavo vanosise kupuwa mvura yakachena yekukone kushambe nyara dzavo vasati vabate chikhafu pamweni vachibva kushandise chimbuzi kuderedza kupararira kwematenda.

Mapazi amweni anoona ngezveutano weantu pashi reshe anokone kudetsera mantaraunda ngekuwaniswa kwemutombo unokone kudetsera vantu vane matenda akasiyana siyana.

Kuwaniswa kweutano kuvantu kunotore dingindira rinenge rakatorwa ngemakurukota anokona kubhire antu kuti muntu weshe asasara pakuwaniswa kweutano mumanharaunda.

Muntu weshe wemuntaraunda unosise kuti awaniswe utano hwakanaka yaamho. Isvo hurumende nemapazi amweni anohamba mumantaraunda eiwanisa utano hwakanaka muvantu.

Ndau yechibhedhlera inooneke yeidetsera antu mumanharaunda vanobva kundau dzakasiyana siyana vaine matendazve akasiyana siyana. Pachibhedhlera apazi muntu waiuyirei weshe wauyepo unenge eide kudetserwa.

Kuwaniswa jweutano hwakanaka mumantharaunda kunotangira pakukone kupa vana vadodori mukana wekuti vange vakagwinya vave nehutano hwakanaka yaamho.

Vantu vanoona ngezve bazi rezveutano vanokone kuhamba mumantaraunda veikone kubuyira vantu ngenda yedenda rinobata mundxondo veikone kudetsera vantu vanenge vei shungurudzika kuti ndxondo dzawo dziite zvirinani.

Amai anokone kuenda kuchibhedhleya ane ana vadodori kuti andofundiswa ndinamukoti nana mbuya vekuchibhedhleya kuti ana anobatwa sei nekuti kurya kunopuwa ana kuti vakure vane utano.

Matenda amweni anobata antu emundxondo, anokone kuuya ngekurarama mukushungurudzika nekutambudzika maningi kunenge kuchiite muntu, ngekusawana zvikwanisiro zvinomukwanira.

Kuhlepelela vanamai anenge anenga anosesenda kuchiphelenga nguwalangu kuti wakone kubetselwa. Wona utano hwawo ne kuti wanokona kungwarira sei. Wana wadoko kuti wasabatwa nematenda

Ndau dzechibhedhleya dzekuti dzinosangane vantu vane matenda akasiyana siyana dzinosise kunge dziine pekuti muntu unokone kudzororera eiemera kuzoone dhokodheya nekudetserwa padenda raanenge anaro.

Ndau dzinodetserwa antu dzechibhedhleya kana kumweni kumakiriniki kunosisa kunge kwakanyorwa kuti uku kunodetserwa chakati uku kunodetserwa chakati kuti antu asarashika pachibhedhleya eida kubatsirwa.

Ndau dzepachibhedhleya dzinosiso kunge dziri ndau dzinenge dzakabahlamburuka dzine utsanana kuti vantu vasabatwa ngematenda vari pachibhedhleya nokuti vantu vakone kudetserwa kufundiswe utsanana kuchibhedhleya.

Ndau dzechibhedhleya dzinosise kunge dzakachena nguva dzeshe dziine zvikwanisiro zvemweni zvinenge zveide kuti zviwedzerwe zvakadai ngemweya unokone kushandiswa pazvibhedhleya.

Mu makiriniki muno bairwa vantu kana ku chibhedhleya anokone kupuwa zvimweni zvekua dzivirira kuti ngazi isaramba yei buda panenge pa bairwa muntu jekiseni unokona kupuwa kuti zvinyaradze zve marwadzo.

Ndau dzinenge dzeishandire vantu pachibhedhlera dzinosise kunge dzakanyorwa kuti apa panoitwa nezvei nekuti vantu vanokone kudetsereka ngemupauko wakadini pachibhedhlera.

Matenda amweni anokona kurapwa kuzvibhedhlera kunoenda vantu vanenge vakakuwara kurumbiswa kuzvibhedhlera vakone kudetserwa ngekubharwe munenge meirwadza makona.

Vana vanofunda muzvikora zvepadera-dera, vanenge veide kuzoite mishando yekushanda neutano hwevantu, vanosise kuerenge mabhuku anoita necheutano, kakurutu kuti qondo dzavo dzibeuke.

Ndau dzinofundire ana anode kuzoite mushando wekuita madhokodheya kana kutengeswa kwemutombo vanosiswe kupiwa michina yechizvino zvino yavanozonge veishandisa.

Vana vanenge veifundire mishando yekuzode kuite madhokoteya vanosise kupuwe zvikwanisiro zvekuti vashandise veifundire kuzoite mishando yavo vechiite tsvakurudzo dzavo dzematenda amweni.

Vantu wanoda kuzoita mishando yemubazi yezveutano wanosisa kuende kuzvikora zvepadera dera kuti vanofundiswe nekukona kushandora bazi irona nekukona kushanda matenda akasiyana siyana.

Vana vanenge veyifundire mishando yekuzoite madhogodheya kana vanokone kuziya ngezve mitombo vanotengese mitombo vanosise kuende kuchikora chakona kuti vakone kuzvifundira.

Vantu vanode kuzoite mishando yeutano hwevantu vakura, vanosise kufundiswa zvimweni zvekukone kushanda nevantu nemantaraunda akasiyana-siyana kuti vakone kuzodetsereka pavanoenda kumishando.

Vantu vanoda kuzoita mishando inechekuita nebazi rezveutano vanosisa kufundiswa veizofundiswa nemichina nezvimweni zvavangadei veizoshandisa vakuita mushando wekuhloya.

Vana vanode kufundira mishando yekuzoite nebazi yezveutano vanosise kunge vane ndxondo dzakabapinza nekukone kupurutana nekutedzera mitemo inodiwa pabasa irona.

Ana ari kufundire mishando wekuzo shanda mu zvibhedhleya kana ebazi rezve utano anosise kufundiswa mishando yakona yavanoda kuzoita ra mangwana kuti azo kone kushanda mishando iyona.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kudaidzirawo vamweni vantu vangazwika kakurutu kudai ngevatungamiri venyika kuti vabhiire vantu ngendaa ye zveutano hwendxondo.

Vantu vano ona ngezve basi rehutano vanokone kufundiswa nemakurukota ezvehutano kuti vakone kuhamba mandarawunda veyikone kubuyire vantu maringe nezvehutano hwavo ngematenda anoshungurudze vanhu.

Vantu vebazi rezveutano vanokone kuhamba mumantaraunda, veikone kubhuire anhu ngematenda amweni ,nekuti anokone kudzivirirwa sei, veikone kubaire vantu vavadziirira matenda mumantaraunda.

Vanoona ngezvebazi reutano vanokone kuunganidzana nevamweni vanoshanda nebari rezveutano veikone kuonesana nekuti vantu vangachengetedzwa sei.

Ndau dzechbhedlera dzinenge dziine mwakakura kumweni mudenga vantu vanokone kudetserwa ngezvimichini yechizvino-zvino inokona kuatora kuvaendese mudenga munenge muchiita zvekudetserwa antu.

Ndau dzinodetsera antu kurapa matenda yakasiyana siyana dzinosisa kunge dzine movha dzinokona kuorimbisa vantu kuchibhedhleya vanenge vasingaiiti zvakanaka.

Zvakakosha yaambo kuti muntu paanoenda kodetserwa kana kuongororwa ngazi yake akone kuendawo neumweni unokone kumudetsera kuti azoziye kutorwa kwemitombo inomudetsere kupora kwakhona.

Mitombo imweni inonasirwa ngevandu kuzvibhedhleya inokone kuongororwa ngevebazi reutano kuti inokone kushanda isika kuwadzi vanthu ere.

Mungozva unokone kudetserwa pachibhedhleya ndidhokodheya kukone kupuwe ruzivo rwekubata kwemwana mudodori kuti unokone kungwarirwa sei, mwana nekupuwa mukaka wamai kusvika akura.

Anamai vanosise kutore ana adoodori kuende nawo kuchibhedhleya kuti vakone kodetserwa ngemadhokodheya, kukone kuhloyiwa kuoneke denda rinenge reirwadze mwana kuti akone kurapiwa pachibhedhleya.

Ndau dzezvibhedhleya dzakukone kudetsera kuradzike vantu vanenge vane matenda akanyanyisa vanenge veide kuti vaoneke nemadhogodheya nana mukoti pasinde. Kuti vadetsereke ngekurapwa zuwa ngezuwa kusvika vapora.

Zvibhedhleya zveshe zveshe zvinosise kunge zviinemovha dzinokone kurumbise antu kubva kumakanyi kwawo anenge eirwara kuvaendese kuchibhedhleya . Kuti antu asarashikirwa ngeupenyu vakone kudetserwa ngekukasira.

Kurapwa kumweni kwematenda antu anokone kuradzikwa muchibhedhleya eikone kudetserwa ngemadhokodheya ngekupuwe mitombo yavanenge veionekwa nguva ngenguva kuti vari kupora.

Ana mai anokone kuende kuchibhedhleya anenge akazvitakura anokone koradzikweyo eiongororwa kuti matenda awo aasviki ere kune vana vadodori veipuwe mutombo.

Ndaraunda dzechibhehleya dzinosise kunge dziri ndaraunda dzinenge dzakachena nguva dzeshe kuitira kuti vanhu vakone kufunda utsanana pandau dzechibhehleya ngekuti vanenge vauya vasasiya nekubatira matenda pachibhedhleya.

Ndau dzinokona kudetsera vantu mumandaraunda dzinokona kunge dzeibata ndaraunda yakabakura yambo chiri chibhedhlera chekuti zvimweni zvemakiriniki zvingoendeseyo vantu pazvinenge zvakorera.

Vantu ve bazi re zveutano vano kona kuende ko vhura zvipatara zvimweni mundaraunda dzinogara vantu kuti vantu vakone kuwana kudetsereka ku sinde ne ndaraunda dzavo.

Kuwaniswa kwemichina yechizvino zvino kunana dhokodheya pazvibhedhleya kwakone kuadetsera pevanenge veiite tsvakurudzo dzawo dzematenda amweni nekuti antu anokona kurapwa sei.

Murozva unokona kudetserwa ndianamukoti nemadhokodheya ngekupuwe ruzivo rwekungwarirwa kwechimwana chidodori chichangobve kubarwa ngekuti chimwana ngachipuwe mukaka wezamo chikure chakagwinya.

Ndau dzechibhedhleya indau dzinosise kunge dzakabahlamburuka nekuchena yaamho nguwa dzeshe nekukone kunyorwa kuti ino kunoite zvakati kuti muntu asarashika achinge aguma panode kudetserwa pachibhedhlera.

Ndau dzechibhedhlera nguva dzeshe dzinenge dziine zvibhasikoro zvinokone kurumbisa varwere vanorumbiswa pachibhedhlera vasikachakoni kuhamba, vanokone kuiswa umomo, votorumbiswa kwevanokona kodetserwa.

Ndau dzinodetserwe antu pazvibhedhleya dzinosise kunge dzakawanda mumantaraunda, kuti vamweni vakaende kodetserwe ino, vamweni vanokone kodetserwawo kumweni. Madhokodheya akawanda.

Ndau dzinokone kudetserwa anthu pangaa pakirinika kana pachibhedhleya kana pafamasi pemene panokone kunge paine ndau dzekugezere nyara kuti vanthu vasati vangena kodetserwa.

Zvibhedhleya zvinokone kunge zviine mibhedha imweni inoradzikwe vantu kuti vakone kudetserwa vari pasinde nemadhokodheya kuti varapwe matenda evanenge vanavo.

Muntu echikura nyama dzake dzinoitawo dzechikurawo eibatwa ngaamweni matenda angaadai ngegomarara. Muntu unosise kuenda kuchibhedhleya kwaanokone kudetserwa ngemadhokodheya.

Kuchibhedhleya kunobetserwa matenda akasiyana siyana. Angadayi arimunyama dzemukati dzemuntu. Zvirwere zvakadayi nezvemumoyo zvinokone kubetserwa vana vadodori veyitopona.

Makurukota ezveutano anokone kuhamba veibhuya nekukone kureketa ngenda yezvegomarara rinobata muzvibereko yemadzimai nekuti zvinogone kudziirirwa sei kana anhu akabetserana.

Matenda amweni akadai ngegomarara anokone kurapwe kuchibhehleya kunyaradze marwadzo nekukone kuziisa muntu unenge ane gomarara kuti unokone kudakara nekutoitawo zvimweni.

Muntuvechikura kakurutu matenda anowanda anoita munyama dzake. Zvinokurudzirwa kuti vantu vechikuru, varambe veiende kuchibhedhleya , koongororwe kuti apana matenda angadai eivashungurudza ere.

Matenda amweni anokuvadza vantu munyama dzavo mukati anosise kuti ana mukoti vaunganidzane pamweni veikone kubhuirana, ngekuti vangakone sei kurwisa matenda iwona.

Madhogodheya anokone kuungana pamwepo veikone kubhuirana ngendaa yematenda amweni anobata mumwiri dzevantu. Nekuti vanokone kubetserana sei kurwisana nematenda awawo mumantraunda.

Kurapwa kumweni kwemitezo yevantu inenge yeivarwadza kunokone kunge kurikurwadza kwemugodo ngemumwongo munenge mabatwa ngedenda rinode kuti muntu aende kuchibhedhleya, andoongororwa nekudetserwa.

Matenda amweni anokuwadza vanthu mamanharaunda inyaya yekuti munthu unenge asingadi kurumba kuchibhedhleya denda richiri nani munthu unozode kurumba nyama dzake dzagaika kare.

Vantu vanoona ngebazi rezveutano vanokone kuhamba mumantaraunda veidetsere vantu pakurapwa kwematenda amweni angadai eitekeshera mumantaraunda kuti vantu vakone kurapwa veitopona.

Amweni ema tenda anenge eirapwa kuzvi bhehleya anokone kurapwa ngema dhokoteya ngekone kuvhiye mundu vei kone kubvise ndau inenge yabatwa ngechitenda yakona kuti mundu awane kupora .

Vantu vebazi rezveutano , vanokone kuhamba muzvikora, veikone kuenda nezvirongwa zvavo zvekubairwa kwevana ,kudzivirira matenda amweni angabata vana vadodori.

Vantu vanokone kuzwa kuti musoro wototema ngekugara nguva yakareba kakurutu muntu aiona michina yechizvino zvino. Muntu unosisa koongororwa kuti apana chirikutofa ere munyama dzake

Vantu mumantaraunda vanosise kuti vakone kuende kuchibhedhleya nguva ngenguva, kuti vakone kuongororwa matenda amweni akadai ndiana shuga kuti vakone kudetserwa kuarapa nekupiwe mitombo inodzikisire shuga.

Kurapwa kwematenda amweni anonoke ari muvantu zvakadai ngokuti anashuka nokurwara ngezvirwere zvimweni zvinokone kubata vantu. Kuti muntu akaoneka mutombo umweni usikaiti vanokone kumuchinjira vomupa umweni.

Imweni yemichina yaakudetsera yaambo muzvibhedhleya ngeyinokona kubvisa ngazi yemunthu inenge yashata yeikona kumuisira nyowani kune vaya vanenge vane itsvo dzisingachashandi.

Vantu vechikuru vanokone kunge vanematambudziko amweni anovanetsa munyama dzavo. Vanosise kupuwa nguwa yekukonawo kudakara nevamweni vavo, veyitambe mhandzi kuti zvideredze matenda.

Movha dzino detsera antu ku atwara mu mandaraunda veikone kuendeswe ku chibhedhleya dzinosise kunge dziine zveshe zvakakwana zvino kone ku detsera muntu achiri mu njira kuende ku chibhedhleya.

Michina imweni yechizvino-zvino, yakukone kubetsera kuhamba nevantu veutano veikona kuongorora madziso nendxondo. Kuti zviri kuhambidzana zvakanaka ere kuti muntu akone kutobetsereka.

Pakuvhiyiwa kwemuntu pachibhedhleya madhokodheya anenge eiunganidzana kuti vadetserane pakuvhiyiwa kwemuntu vanenge ngevanenge veivhenekera vamweni veiashidza zvigero zvakona.

Amweni matenda anenge arimu ngazi mwe muntu ano kone ku detserwa ngeku kone ku hloyewa ndi dhokodheya kuti nyama dze muntu dzaka mira dzakadini kuti awone kutanga ku detserwa.

Kurwadziswa ngemusoro unenge weitemera mumadziso unobarwadza yambo kunokone kubhuya kuti ndxondo dzirikuremerwa kana kuti muntu unotemwa ngemusoro usinganyarari.

Madhokodheya anokone kuungana, kudetserana pamunhu unonga abatwa nedenda ravanokorera kunase kunzwisisa vanoda kudetserana, kuonesana kuti munhu orapwa sei.

Vandu vanoita zvekuongororwa kwengazi dzevantu kuti dzine matenda api nekuti anokona kurapwe sei vanodetserwawo nemuchina wechizvino zvino kuti pakungwarirwa kwengazi yavo

Vantu vanoshanda kunohloiwe ngazi vanokone kudetsereka nemichina imweni, nekugara ndau dzavo dzakahlamburuka kuti zvisasangana-sangana zvavanenge veishandisa.

Michina imweni yechizvino zvino yakukona kushandiswa pachibhedhlera yevanenge veiongorora ngazi yakukone kudetsera antu kuti vaone matenda awo ngekukasira.

Michina imweni yechizvinozvino yakukone kubetsera vanenge veishanda muzvibhedhlera pavanenge veiongorora ngazi dzevantu kana zvimweni zvirwere zvinokone kubata vantu .

Ndau dzinoitwe zvekuhloyiwe kwengazi nedzimwe mvura dzinobuda mumwiri memundu dzinosisa kunge dziine michiini yakasise kushanda izvona izvozvo yeyishandiswa ngevantu vanoiziya.

Zvimichina zvimweni zvinokone kudetsera kuongororw kwengazi dzeantu nematenda anenge arimwo dzinokone kudetsera vantu vanoshanda nengazi kuti vakasire kuita mushando wavo.

Michina imweni inodetsera madhokodheya pavanenge veyi hloya kuwone matenda anenge ari mumandaraunda, yakukone kuti mushando wavo uyite nyore vakone kudetsera vantu vakawanda panguva imweyo.

Vantu vanoshanda kunohloiwe ngazi dzeantu nekugadzirwa kwemutombo, nekurapwa kwematenda akasiyana-siyana vanosise kunge vari vantu, vakafundire mishando iyona nevakaifundira.

Michina yechizvino-zvino inokone kushandiswa muzvibhedhleya yeishandiswa ngemadhogodheya. Pakuhloiwa kweamweni matenda nekukone kuburitsa zvinenge zveirwadze vantu munyama dzavo.

Vantu vanoshanda munohloyiwe zvirwere nekukone kunasirwa kwemitombo imweni yechiyungu vanosise kubate zviro zvavo vakavhare nyara dzavo kuti vasakone kusvuuka.

Imweni yemichina yechizvino zvino inokone kudetsera madhokodheya kuti akone kuhloya mapapu emuntu kuti amuna chirwere chingange chirimo ere chinokone kuita kuti muntu arambe eirwara.

Mishina imweni yechizvino-zvino, inokone kudetsera kudziisa mitombo inenge yeida kushandiswa, kuti ikone kuongororwa kuti inokone kushanda sei mumwiri dzeantu nezveinenge yeirapa.

Michina imweni inooneka pandau dzezvibhedhleya yakukone kudetsera pakuhloyiwa kwematenda amweni atinoona akatekeshera mumantaraunda kuti vantu vakone kupuwa mitombo inokone kuvadetsera.

Michina imweni inodetsera antu anoite zvekuhloya ngazi dzeantu nedzimweni nyama dzinobude muantu nekukone kunasirwa kwemitombo dzinodikanwa nguva dzeshe kuti vagare vanayo mishina iyona.

Anamai ane ana adodori anosise kupuwe ruziwo rwekukone kungwarirwa kweana vadodori nekuzvingwarira vona vakona kuti vange vane utano hwakanaka.

Madhokodheya naana mukoti vanoshanda pazvibhehleya vanokone kuite basa rekukone kubatikira utano hwemadzimai ne vana basi veikone kuvafundisa ngekurerwa kwevana nekukone kuronge mhuri.

Utano hwaanamai neana adodori hunosiswe kuiswe pamberi kuti vakone kuwaniswe mitombo, yekukone kungwarire vana zvakanaka kuvachengetedza kumatenda.

Ndau dzezvibhedhleya dzino kona kuiswe mibhedha yekuti wandu waradzikwe, weikona kudetserwa nguwa yewainenge weirwara wari pachibhedhleya kusvikira wapora wozoendeswa kumakanyi kwawo.

Michina imweni inooneke yeishandiswa pazvibhedhleya neinge ichikone kubetsera madhogodheya nana mukoti. Pakuitwa kwemushando vavo zvinoita kuti mushando uvarerukire yaambo.

Zvimuchina zvemene zvinoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge veihloya muntu nekukone kuzovhiya muntu kudetsera matenda nekubvise mapundu anenge ari mundani kunosise kunge vanazvo nguwa yeshe pavari.

Michina Imweni yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhedhleya pakurapwa kwematenda akasiyana-siyana, yaakukone kudetsera madhogodheya kuti vakone kudetsera vantu vakawanda, zuwa rimwe rega..

Vantu vanenge vakaome mutezo vakukone kudetserwa ngezvimabhasikoro zvakaite zvihlayo zvekuti chinokone zve kuradzikwa kuti muntu atokone kuwata kuti vantu vasaneseka ngekumirudza muntu unenge asina mitezo inoshanda zvakanaka.

Michina imweni yechizvino-zvino yaakukone kushandiswa pazvibhehleya yaite kuti mishando yemadhogodheya iite nyore yaambo ngekuti inokone kuhloya kunyangwe makodo emuntu.

Mishina imweni echi zvino zvino yakukone kudetsera madhokodheya ,kuhloya munhtu muhambire nemupombere wemwoyo ngazi kuti urikupomba sei ,nekuti urikupona ere munthuwo unenge akaradzikwa.

Ndau dzepa chibhedhlera dzimweni dzinosisa kunge dziine zviro zvinodetsera antu vanenge veida kurumbiswa kuchibhedlera kuti vakone kudetsereka panguva yavanenge vakuwara nekukasira kuti vadetsereke.

Zvimweni zvezvimichina zvinoshandiswa nevanohloya mvura dzimweni dzinenge dzichigone kushandiswa kugadzirwa kwemitombo inogone kubetsera antu muntaraunda inosiswe kuitwa nevantu vanenge vakazvifundira.

Madhokodheya aane michina imweni yavanotokona kuhloya ndiyona muntu kuti vaone denda rinenge reinesa muntu pasina kutomboti wambobayiwa ngazi yake asi chinotohloya chemene chimuchina chona ichocho.

Zvimweni zvezvimuchina zvinoshandiswa ngemadhokodheya zvinokone kudetsera kuhloya nzee yemuntu kuti imweni inenge inezviro zvakapindemo kuti nzee dzikone kudetserwa.

Michina imweni inekone kudetsera muzvibhehleya kuti ikone kubekwe mitombo inokone kudetsere vanthu vanenge vakaradzikwa pazvibhedheya yakone kubatsira madhokodheya yamho pabasa ravo.

Michina imweni yechizvino zvino yaakukone kudetsera madhokodheya pavanenge veiite mishando yavo kuti vaone kuita tsvakurudzo nekukone kuziya mutombo urikubudiswa weipinde munyama yemuntu.

Anadhogodheya vane michina inokone kuvadetsera pavanenge veivhiya mntu nekuhloya mukati mwematumbu mwemuntu kuti vakone kuone denda ririmo. Kana ari mapundu vanokone kumakweya vemabvisa.

Ndau dzezvibhedhleya dzakukone kudetsereka kakurutu ngemichina yechizvino-zvino yakukone kudetsera kuhloya amweni matenda ane vantu, kuti vaone kudetserwa ngemadhokodheya.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge veivhiye muntu zvinosise kunge zvakasiwa pandau dzakabanaka yaamho kuti dzisaoneka zveisangana nemvura kuti zvizoita ngura zvisazoshanda zvakanaka nekukonzera matenda.

Michina yechizvino zvino inoshandiswa pazvibhedhlera yavakukhona kurerutsa mabasa madhokodheya kuti kumweni kuhloya kwematenda kwava kuitotwa ne muchina vona vozodetsera nekurapa kwega.

Mishina imweni yechizvino zvino yaakukone kubetsera vantu vanenge vane mitezo inenge yakaoma kuti vakone kudetserwa ngekunasirise mitezo kuti iuye pandau.

Zvimuchina zvimweni zvechizvino zvino zvinokone kushandiswa kuhloya mumatumbu evandu kuti zvikone kotora mipikicha umomo kuti muine maronda inokone kubudisa pamuchina.

Zvimweni nezvinoshandiswa nemadhokodheya pevanenge veirape vanthu ngepekuti zvikone kungwaririka angadai ari majekiseni aone kuiswa pandu yekuti aakoni kukuwadza vanthu zvisati zvashandiswa .

Mishina yechizvino zvino inokone kushandiswa pachibhehleya yakuite kuti mishando yemadhokodheya pachibhehleya iite nyore yambo ngekuti vakurwisana nechirwere chavanenge veiziva.

Vana dhokodheya pachibhedhlera vanodetserwa ngeimweni mishina yavanoshandisa zuwa ngezuwa kuhloya mwiri wemuntu kuti urikurwadziwe ngechiini zvinotangire pakupisha mwemwiri.

Mishina imweni yechizvino-zvino ,inokone kudetsera pakuhloiwa kwematenda ari mumantaraunda, kwaita kuti madhokodheya, aone mishando yavo, yeiita nyore yaampho ,kurapa vantu vakawanda ,panguwa imwe.

Zvimichina zvimweni zvingadei ngezvigero nezvimweni zvimabuko zvinokone kudetsera madhokodheya panenge veihloya nekuvhiye muntu kuti akone kuite mushando wavo ngemwazvo.

Michina yechizvino zvino yavakukona kudetsera kuhloya kungazi hloko yemuntu kana makodo kuone panenge peitangira denda kuti madhokodheya awane kuziva pekutangire kurape muntu.

Michina yechizvinozvino inokone kushandiswa pakuhloyiwa kwematenda akasiyanasiyana pachibhehleya yaakukone kudetsera madhokodheya pevanenge veite mishando yavo kuti vakone kudetsera vantu vakawanda pazuwa rimwe.

Zvimushina zvimweni zvinoshandiswa nemadhokodheya zvava kukone kuiswe pachikunwe chemuntu chinokone kubhuya muhambiro wengazi kana denda raanenge anaro kuti muntu anotanga kudetserwa.

Mishina imweni yechizvinozvino yakukone kudetsera madhokodheya pavanenge veiite mishando yavo kuti vakone kuite mishando veione munhu zvaanenge eirwara ndizvona.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya zvinokone kudetsera panenge peide kuwedzerwe muntu ngazi kana kupuwe mitombo imweni inoite yekubairirwe muntu.

Muchina yechizvino zvino yokone kushandiswa muzvibhedhleya yakone kubetsera madhokodheya yaambo pavanenge veyihloya antu arwere vanenge vari muntaraunda.

Mitombo imweni inopuwa vanthu inokone kudetsere nyamadzawo kuti dzikone kurwisa matenda amweni angadai ari mumakodo mwawo kuti vakone kugwinya yaampho.

Mitombo imweni yechizvino zvino yakunasirwa yakukone kuuya iri mumupauko wekuti vantu vanoita zvekubairwa jekiseni muntu otodaira kumutombo otopora.

Mitombo imweni inotengeswa inokone kutengwa zvikurutu ngemadhodha anenge eida kuti asakasirise kurasha mbewu panguwa dzebonde.

Matenda amweni anotekeshera mumantaraunda akukone kudziirirwa kakurutu ngekukone kupfeke zvivhare muromo, zvinovhare miro nemuromo zvinokone kuparadzire matenda.

Mitombo yechizvino zvino imweni yakukona kudetsera vantu vangadai pamweni veirwadziwa ngemadziso anobaya baya, anotsangaya, anoona mhute neanobuda musodzi.

Mitombo imweni yechiyungu inouya yakaite mvura- mvura inokone kumwiwa ngavantu vanenge veibuda zidzihwa rinobve reibuda mumapapu vanokone kutora iyi vanyorerwa ndidhokodheya votodetsereka.

Mitombo imweni ino oneke yei nasirwa yechi zvino zvino ino kone kudetsere vantu vanenge vakabatwa nge gosorwa kakurutu ino uya irimu mumu pauko we kumwa.

Mitombo imweni inonasirwa inokone kudetsera mapapu evantu kuti anenge veibatwa ngechikosoro chakadzama chinobata mapapu vakone kudetsereka yaambo.

Mitombo inooneke yeinasirwa yechizvino zvino yakukone kudetsera vantu vanenge vakabatwa ngechirwere chegosorwa vanokone kuuya uri mupauko wekumwa weierengerwa kuti unomwiwa kanganai kuti usakuwadze muntu.

Mitombo imweni inonyorerwe vantu ngemadhogodheya yakukone kudetsera yaamho pamatenda anenge eibatwa vantu kuti vakone kupona ngekumwa mitombo iyona.

Mitombo yechizvino-zvino inokone kudetsera matenda amweni anenge ane vantu. Ngeyekuuya iri mumupauko wejekiseni rinokone kutorwa robairwe muntu kuti denda ridzikire.

Mitombo imweni inokone kubetsera antu aine gosorwa anokone kubetserwa ngemitombo yekumwa inenge yaka chengeterwa mumabhedhlera ano taurirwa nema dhokodheya kuti muntu anomwa wakadini .

Imweni yezvimichina yaakudetsera vanthu mamantharaunda. Ngezvekuti vanthu mitombo iyoyo inenge yeikona kupfapfaidzirwa munthu unenge aakukorere kufema kuti adetsereke.

Mitombo imweni yechizvinozvino inokone kudetsera vantu vanenge vainegosorwa nekuti vakone kumwa mitombo iyona kuderedza kukotsora kwavanenge veita.

Mitombo imweni inokone kudetsera antu ku dondedzera mu madziso ne munze dzinenge dzei rwadza kuti vantu vakone kuto detsereka ngeku rapwa madziso ne nzee.

Kurapwa kwematenda amweni anokone kuparadza vantu mumantataunda anokone kudetserwa kana vakaenda kuzvibhedhlera vondoopuwa mitombo inokone kuderedza matenda nekurapa matenda amweni.

Mitombo imweni yechizvinozvino inokone kudetsera kuti muntu unenge ane muchipfuwa munorwadza kana kuti mwakavharwa ngemabesha akaimwa unokone kuvhurika otofeme zvakanaka.

Imweni yemitombo inonasirwa yechizvino zvino yakukone kudetsera kupfapfaidzira mumiro dzemuntu kuti muntu mabesha anenge arimwo akone kupera muntu afeme zvakanaka.

Mitombo imweni yechizvino zvino inokone kutora mupauko wekuite ekumwiwa madhokodheya anokone kunyorere muntu zveiyenderana nedenda raanaro kuti unomwa wakaitei muwandire.

Mitombo imweni yechizvino zvino yayekupfapfaidzira kuti munthu akone kurapiwa makodo anenge eirwadzire mukati kana nyama dzimweni dzinenge dzeirwadza eitokona kurapwa.

Mitombo imweni inopuve vantu vechizvino-zvino yakanakire pakuti inokona kuuya vakanyorwa kuti mutombo uyu vakawanda zvakadini. Nekuti unorapei veitorwa ngenguvai.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokone kudetsera antu anenge ane chikosorwa nepahuro panorwadza, inokone kuuya iri mumipauko yakasiyana-siyana, asi yeidetsere muntu.

Mitombo imweni yechizvino zvino yavakukona kunasirwa ngeye kukone kupa anenge ane chikosora chaka omarara kuti akone kunasira mapapu ake nehuro kuti zvisa kurwadza maningi.

Mitombo imweni inodetsera antu pamatenga avanengene vanawo inokone kunyorerwa ndidhokodheya kuti mutombo uyu muntu unokone kutore pilizi rimwe rimwe kweupenyu hwake hweshe eitopona.

Mitombo imweni inoshandiswa ngevehutsanana. Kuti vantu vakone kunge veigara muntaraunda dzakanaka dzinenge dzisina utachiona. Dzakahlamburuka dzeikona kusukwa kuti dzichene kwemene.

Kungwarirwa kwemitombo yechizvino zvino kunosisa kuiswe pakanaka peinenge yeichengeterwa kusvikire yazopuwe muntu unenge eida kurapwa denda raanenge anaro.

Mitombo yechi zvino zvino yaku kone kudetsera vantu vanenge vane makore aka tarwa anenge aka nyorwa pa mapirisi iwona anokone ku emesa kuramba neku hudha kunenge kwei ite muntu.

Mitombo imweni yechizvino zvino inokone kushandiswa kuzodza kuti vantu vakone kunasira makanda anenge eyirwadziwa nge matenda anobate makanda anobate makanda anokone kudetsereka.

Mitombo yeana adodori inokone kudetsera ana ngechikisoro kuti akone kudetsereka pevanenge veirwadziwa ngegotsorwa inouya iri pamupauko yakasiyana siyana.

Mitombo imweni yakunasirwa mazuwaana yakukone kudetsera vantu vanenge veishatirwa ngezvimweni zviro kuti vakakone kuitora inokone kuvaitire zvakanaka.

Ana adodori anopuwawo mutombo unokona kuvadetsera pamarwadzo amweni angadeyi eivarwadza zveienderana nechipimo chevanenge vakanyorerwa chinoenderanawo nevana vadodori.

Imweni yemitombo inokona kudetsera vantu vanenge veizwe madziso amweni anotsangaya amweni asikaoni zvakanaka amweni anobude misodzi amweni anobaya baya anokone kupuwa mutombo wekudonhedzera

Mitombo imweni inoshandiswe muzvibhedhlera yemazuva anaya inokone kunge iri muzvimabhodhleya zvidoko zvinokone kushandiswa kuita majekiseni ekubaira vantu.

Mitombo imweni yechi zvino zvino yaku nasirwa nge vano nasire mitombo inokone kuve iri mapirizi anopuwe muntu kuti amwe eyi erengerwa kuti unokone kumwe manganai.

Kurapwa kwematenda amweni anobata vanhu nxondo dzavo kukone kubhuya nevamweni vanoziya nezveutano kuti mundu adetsereke paanenge eishungurudzika nxondo dzake dziende pandau

Vantu avnosise kuenda kuzvibhedhlera kuti vandoongororwe kuti misoro yavo irikutora zvakanaka ere ngukuti kamweni apo vanhu vanosangana nezvinovashungurudza zvinokone kuzokuwadza ndxondo dzavo.

Vana vadodori kurapwa kwavo vanyari vechikora vanokone kuhambirwa muzvikora zvavo ndiana mukoti nemadhokodheya veikone kubairwa kudzivirira matenda anovabata.

Ana adoodori kurapwa kwawo anokone kupuwa mwekuti atambire eyivhurike dondo dzawo kuti asafungisisa ndokuti akone kudavira kumitombo yeavanenge veyipuwa.

Kubetserwa kwevana vadodori vanenge vasiri kuite zvakanaka kunode kubetserana kuti ma dhokodheya nana mai vanenge veibetsere mwana uyu kuti vaone kuti urikuzwei nekukone kubetsera kumupe mitombo.

Vana vechikora vanokone kufundiswa pazvikora zvakanaka kuti vakone kuite mitambo yakasiyanasiyana pevanenge veite mitambo kuti vasabatwa ngematenda amweni anokuwadze nyama dzawo.

Kurapwa kwevana vadoodori matenda evanenge vanawo kunosise kutangira pakukone kuwaniswe chekurya chinoitekuti mwiri yawo ikone kuekita vakone kudetsera kurapwa matenda.

Vana vechikora vanokone kuvhakachirwa ngevantu vebazi rezveutano veikona kuvafundisa ngendaa yematenda amweni nekuti vangaitei kuti vadziirire matenda kuvana vadoodori.

Vantu vanoona ngezveba,i reutano vanosisa kuhamba mumantaraunda vechibhiire vantu ngekukone kudetserwa kwevana ngekuwaniswe utano hwakanaka kuchibhedhleya, vana vanosisa kobairwa kuti vakure vane utano hwakanaka.

Matenda amweni anooneke eibate vantu mumanharaunda anokone kuti vadetserwe ngekukone kubairwa majekiseni anodziirira zvitenda zvinengee zveikone kubata vantu.

Ana adodori anenge akabarwa pamweni nguva yavo isati yakwana vanobetsereka ngekuiswa mumishina yechizvino zvino inokona kuabetsera kupetekura kuti nguva yavo ikwane .

Pachibhedhlera panoshande vantu vanenge vakasiyana yambo umwe naumwe wechiita mushando wake unodetsera kakurutu pakurapiwa kwevantu . Vamweni ngevanoona ngezvevantu vanouya amweni ndiana mukoti vamwe ndomadhokodheya .

Vantu vano fundire kuite basa rezveutano kudai nekuite dhokodheya vanofanire kuratidze kuti vanokone kuteedze mutemo yeku detserwa kwevantu panguwa dzeshe.

Vantu vakafundira ngezveutano vanokone kurumba kudetsera munthu unenge akuwara kana kuti afenda ari pakutamba kwebhora vanokone kumudetsera asati arumbiswa kuchibhedhlera.

Kunasirwa kwemibhedha yepachibhedhleya kunosise kuti kunasirwe ndiana mukoti nemadhokodheya veikone kuziya kuti vantu vanenge veishandisa mibhedha iyona vanoda zvakadini pamatenda evanenge vanawo.

Vantu vanoona ngezve bazi rezve utano vanokone kuhambazve muma ntaraunda veikone kufundise antu maringe nematenda ano tekeshera muma ntaraunda, nekuti vantu vanokone kudetserwa sei kuarapa.

Vantu vanoshanda munotengeswa mitombo vantu vanositse kunge vakafunda mushando iwona , vatori nezvitambi zvakona zvekukone kutengesa mitombo, vanokone kubhuira ndaraunda ngekurapwa kwematenda amweni.

Vantu vanotengesa mitombo avasi vantu vanondonongerwa munjira vantu vakafundira mishando iyona yakabva muzvikora zvepadera dera vakafundira kubata kwemitombo nekupuwa zvitambi zvakona.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanoite mishando yakasiyana siyana vamweni vanoshanda nevana vadodori kukone kuvabaira nekuvadondedzera kuti vasabatwa ngematenda amweni anouraya vana vadodori.

Mushando wekutengese mutombo inorape vantu wakasiyana nekutengesa zviro zvekurya unode muntu unenge wakapuwe chitambi gebazi rezveutano rinotoziya ngendaa yemitombo.

Ndau dzinotengeswa mitombo dzinogone kunge dziri pasinde nevantu kuti dzinokone kutengese mitombo muvantu vamweni vanenge vauya veide mitombo.

Kurapwa kwevantu pachibhedhlera vamweni pamweni vanenge vatori padhuze nemunotengeswa mitombo kuti vakone kuziva zvezvinoitwa pachibhedhlera ipapo kuti antu vanga detsereka sei.

Ku ngwarirwa kwe mitombo kweino tengeserwa inosise kuiswe mundau ye makabati anenge akarongwa zvakanaka zvei enderana neku shanda kwe mitombo ne matenda ayino rapa.

Ndau dzinotengese mitombo dzinosise kungwarire mitombo pakanaka, peisikachaiwi ngezuwa kana kuenderwa ngemvura kuti ikone kutengwa nevantu vechiishandisa ichivadetsera pamatenda avo.

Mutombo inosisa kungwarirwa mgendau ngenguwa veienderana ngekuti mitombo yemapirizi kana kuti ndeye kumwa inorapa matenda akaita ekudinhi kudetsera antu.

Pazvibhedhlera imweni yenguva panoonekwa pane ndau dzinokona kutengesa mitombo nekungwarirwa kwemitombo kuti muntu akanyorerwa ndidhokodheya anokone kuenda kotenga mitombo otopona.

Ndau dzinotengese mitombo adzingotengesi njee mitombo inenge isina kuongororwa, mitombo yeshe inotengeswa inenge yakaongororwa ngevebazi rezveutano kuti ikone kuzotengeserwa antu.

Mitombo imweni inoonekwa yeitengeswa kunotengeswa mutombo inouya ine mipauko wakasiyana siyana zveyi enderana nekuti muntu denta ŕakakura sei pamuntu awane kupiwa mutombo.

Vanthu vanofundira ngezveutano nekukone kuziya kupuwa kwemitombo vanokone kuhamba mumantaraunda veikone kubaira ana kuti vadziirire matenda ari mumantaraunda.

Ndau dzinotengeserwe mutombo dzinosisa kunge dziri ndau dzine pekungwaririre mutombo panokone kukiyiwa nekukone kuvharirwa kuti muntu azotenga kana kutora mitombo iyona iri pandau pakanaka.

Ndau dzinotengeswe mutombo dzinosise kunge dzeitengeswa ngevantu vanoziya ngekurapwa kwematenda amweni vantu vanotengese mitombo vanosise kunge vaine chitambi chakona chekutengese mitombo.

Kurapwa kwematenda amweni anokona kurapwa ngemutombo inotengesa mundau mitombo yakasiyana siyana asi yeionekwa yeiuya ine mupauko yakasiyana siyana.

Mitombo mweino chengeterwa munosise kunge yakaiswe mwakakaka, kusikaguwiki marara ,kana kukone kuoneke yeichaiwa ngezuwa ,kana kumwarakirwa ngemvura ,kuti igare yakanaka ,izotorwa ngevantu iri pandau.

Kungwarirwa kwemitombo yechizvino-zvino mweinotengeserwa kunosise kutora mupauko wekuiswe mundau dzemakapati dzakachena kuti vantu vanozoutenga vautenge mutombo wechikone kushandisika.

Mundau dzinotengeswa mitombo inokone kurape matenda dzinokonawo kutengesa zvimweni zvinokone kudetsera ana adodori pevanenge veikone kupuwa chikurya kana mukaka wamai.

Mitombo imweni inoshandiswa muzvibhedhleya inokone kutengeswa meyinokone kupiwa vantu yeyikone kupuwa ngevantu vakazvifundira zvemitombo iyoyo kuti inopuwa sei.

Mitombo inooneke yeikone kurapa matenda akadai ngechikosoro muvantu anouya akasiyana-siyana. Zvoenderana negosorwa rakona kuti ngeremwana mudoko kana muntu mukuru.

Ndau dze dzimweni dzino kone ku detserwa muntu ano kone kunyorwa kuti muntu vanhu vano detserwa vana vadodori kana kuti madzimai kana vantu vano ona ngezve makanda evantu neku radzikwa kwe vantu.

Mumweni munotengeswe mutombo munosise kunge meioneke mitombo inokone kudetsera vantu oamatenda evanenge vanawo kuti muntu akatonyorerwa kuchibhedhleya unosise kuende kunotengeswe mutombo eindouona kuti adetsereke.

Mitombo inotengeswa munotengeswe mitombo inokone kuziikanwa ngevanenge vechiitengesa, kuti mitombo iyi inokone kudzodzerwa pamatenda akati, yeikone kuporesa.

Ndau dzinotengesa mitombo inokone kudetsera vantu antu pamatenda avanenge vanawo muntaraunda dzinosise kunge dziri pasinde pevanokona kuihanira kuti vakone kutenga.

Kuwaniswa kwemitombo imweni kunotengeswe mitombo munokonazve kutengeswa zvimweni zvinokona kudetseredza vantu nyama dzavo zvingadai nekubata mushana kana huro dzavo kuti vasakuwara pavanenge veita mutambo.

Dzimweni ndau dzezvibhedhlera nekunotengeswe mutombo, dzinovhurwa nguva yeshe kuti vantu vakone kudetsereka panyari pakati peusiku vanoone kudetsereka kana vaite dambudziko rekurwarirwa.

Mitombo inooneke munotengeswe mitombo imweni yakhona inenge isiri yekumwapi asi inokone kushandiswe kuita ekudzodzera panenge paine marwadzo muntu otokona kudetsereka ngekupora.

Mitombo imweni inoshandiswa pakurapwa kwematenda inoonekwa yeitengeswa munotengeswa mitombo inoonekwa yakaita mvura yekumwa muntu unokona kupuwa chipimo otomwa zvinoenderana nedenda rake.

Vandu vanoshanda ngebazi rezveutano vanokona kuenda kumandaraunda veikona kundobaira vana vadodori kuti vasabatwa ngedenda amweni anptenderera mumandaraunda.

Munotengeswe mitombo munosise kungwarire mutombo pandau dzakanaka yeyamho kuti isaona chedzinoona kuti muntu unenge aitenga ikone koomushandira padenda raanenge eida kudetserwa.

Munotengeswe mitombo munosise kunge mune mitombo yakasiyana siyana inokone kudetsera matenda akasiyana mumandaraunda kuti mundu akaenda eyiida mutombo unosvika eyiwuona paunotengeswa.

Ndau dzinotengese mitombo dzinosisa kunge dziri mumantaraunda munogare vantu kuti muntu akanyorerwe mitombo ndidhokodheya unokone kuenda pafamasi osvika otootenge mitombo yake.

Vantu vanoona ngezvebazi reutano vanokone kuhamba muma ntaraunda veibhuyire vantu ngendaa yematenda anotekeshera muntaraunda nekuti anosisire kungwarirwa nekudetserwa sei pazvibhehlera.

Vantu vano ona ngezve bazi re zveutano vanokone kuende mu mandaraunda veikona ku bhuyira vantu ngendaa ye zvirwere zvimweni ukasha wezvinazvo ngekuti zvinokona kurapwa sei zvingadai ndiana shura matongo.

Vantu vanoona nezvebazi rezvehutano nevamweni vanokona kudavo kuita zveuutano. Vanokone kuhamba mumantaraunda veipe antu zvinoshandiswa pakuvadzivirira pamatenda amweni anobata vantu muma ntaraunda.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kuhamba mumantaraunda veikone kumbuira vantu ngendaa yematenda amweni anobata vantu mumantaraunda. Nekuti vanokona kurapwa sei kubetsereka kuti vapone.

Vantu vanoshanda nebazi rezveutano vanokona kuhamba mumandaraunda meantu vechibhuire vantu ngendaa yematenda arimumandaraunda mwavo nokuti vanokone kudetserwa sei kuzvibhedhleya.

Ebazi rezveutano vanokone kuyende kumandaraunda, veyikone kwodetsera vantu, ngekuvahloya kuti ngazi dzavo dziri kuhamba zvakanaka ere, vasina matenda amweni.

Mungozva unenge achangobve kubara mwana unosise kudetserwa ngekuwaniswe ruzivo rekukone kuronge mhuri nekudzivirira matenda amweni epabonde kuti vasatapurira vana vadoko.

Kufunda kwevana vechisikana kuchikora vanosisa kufunda ngekukona kuzvingwarira nekukona kupiwa zvidzhloko zvekurikwarira pavanenge voenda kunguwa vakone kuita utano hwakanaka huneutsanana

Anamai vakadzitakura vanosise kuende kuzvibhedhleya kohloiwa nguwa ngenguwa kuti vaoneke kuti vana vakagara zvakanaka here mundani nekuti ava koni kutapurirwa matenda amweni.

Kudzivirirwa kwezvirwere zvepabonde kunokone kubetsera kuti vanhu vagare vana vane utano vakahlamburuka vanenge vakagwinya kuti vapiwe chekurya kuti vaone kukura vakangwizira.

Majaha nendombi vanosisa kuziviswa ngezvirwere zvimweni zvepabonde kuti zvinokone kudzivirirwa seyi nekuti vakone kuite bondo rakashongedzeka risinga tapurirani matenda.

Anamai anosise kudetserwa ndiana mukoti ngekukone kuronga mhuri nekupuwe maphirizi anokone kuadziirira nekukone kuzvingwarira pamweni pabonde kuti vasabatwa ngezvitenda.

Vana vasikana vakukona kuenda kunguwa vanokone kuitirwawo zvifundo zvekudzidziswa kuti vakone kunasira zvekuzvingwarira panguva yavanenge veienda kunguwa

Vanoona ngezve bazi reutano vanokone kuhambira mumanharaunda veikone kudetsera vantu ngekuzisa vantu kuti vanokone kudzidzirira sei pamatenda anowanika pabonde.

Ana epachibhedhleya anokone kudetserwa ngevantu vanenge beiuya vebazi rezveutano kuvafundise ngenyaya kone kuzvidzivirira kuti vasarumbirire kuite zvepabonde.

Vantu vanokona kuziiswa nezvebazi rezveutano pamusoro pezvirwere zvinowanikwa pabonde zvingadai neshuramatongo kuti aichaurayi vantupi kana muntu akakona kuenda kuchibhehleya kopuwa mutombo otomwa kweupenyu hweshe.

Ndombi dzinosise kuwaniswa zvidhloko zvekukona zvekudhloka panguva yawanenge vari kunguva kuti vakone kudetsereka ngehutano hunokone kudziirira amweni matenda.

Vantu vanenge vabetserwa pachibhedhleya vanokone kuvaniswe ruzivo rwekuti vana vanongwarirwa sei. Nekuti mwana mudodori unosise kuti angwarirwe eipuve utano hwakashamburuka.

Vanthu vaakukone kusangana pabonde vanokone kupuwa ruzivo rwekuti vanokone kuzvingwarira sei pamatenda amweni akadai ngaana shuramatongo.

Ana mai akazvitakura anosise kuti akone kubhuyirwa ngezveutano hwahwo kuti akone kuzvingwarira pamatenda amweni angadai evaibata epabonde.

Anamai anenge akazvitakura anosise kukurudzirwa kurya kune utano kuti kukone kuaka muviri nekuake mwana unenge ari mundani kuti awane zvekurya zvakakwana.

Akomana neasikana anenge eida kuita zvekuzoroorana asati achata anokone kuenda kuchibhedhleya koongorerwe ngazi yawo kuti aina utachiwana ere kuti vazoone kutanga mburi yavo.

Ndombi dzinosise kubhuyirwa ngendaa yekukone kuzvingwarira pamatenda angadai ngeamweni epabonde kuti vakone kushandisa zvinoadzivirira kuti vakone kusabatwa ngematenda aya.

Michina imweni yechizvino zvino yakukone kudetsera vantu vanenge veite zvekurumba kana kutamba kwemitambo kuti vasapererwe ngemweya nguvaa yavanenge veitamba mitambo

Vantu vanoita zvekurumba nemitambo imweni yakasiyana siyana vanosisa kurambe veimwa mvura nguwa dzeshe kuitira kudzosera mvura yavanorashikirwa ndiyo mumwiri pavanenge veijuwika.

Vantu vanoita zvekurumba nekutakazisa nyama dzawo vanosisa kunge veiwaniswa mvura yekumwa nekuramba veitakaziswa nyama dzawo kuti dzisakuwarira mukati nekuti vasaguka makodo pavanenge vachitamba mitambo.

Kurapwa kwematenda amweni anokone kudetserwa ingadai ngekufenda kunosisa kuti mundu azwe kuti panapa nyama dzangu adzichabviri orekera kurumba kana kutamba mutambo kuitira asazokuwara.

Ndau dzimweni dzinokone kudetsera vantu kuthakazesa nyama dzawo, dzinokone kutobhadharwa, kuti vantu vakone kopinda imwomwo nguwa nenguwa kuti ,varambe mwiri dzawo dzakagwinya, vasikabatwi ngematenda amweni.

Imweni yemushina inokone detsera vantu vanoite zvekurumba kana zvemutambo vanokone piwa zvihlayo zvakange mubhedha kuti vakone hloiwa nyama dzavo dzakatakazeka kuti adzikuwariri mukati ere.

Michina imweni yechizvino zvino yakakona kudetsera vantu vanenge veita mitambo kuhloya mwiri yawo yeshe kuti pavanenge veitamba avakuwariri mukati ere akone kudetsera kuona pakakuwara.

Michina imweni yechizvino zvino yaakukona kudetsera vanthu vanoite zvekurumba nevanoita zvekutamba mitambo kuti vaone kuongororwa matenda anenge ari mumwiri yao.

Vantu vanoite zvekurumba, kana kutamba kwemitambe imweni ingadai ndianabhora, vanokone kujuwika nguwa yakareba. Vanode mvura nguwa yeshe, kudzosere mvura inenge yarashika mumwiiri mwavo.

Vantu vanoite zvekurumba nekutambwa kwebhora vanokone kujuwika nguwa yakareba apo vanenge veirasha mvura mumwiri dzavo vanosise kuhambe nemvura nekuimwa nguwa yega yega kupetudza mvura mumwiri mavo.

Vantu vanoita zvekurumba kana mitambo yakaita vanosisa kunge vane madhokodheya awo anoongorora nenyama dzawo kuti adzikuwara mukati ere kuti varambe vakagwinya.

Madhokoteya amweni anorapa vantu vanoite zvemitambo yakasiyana siyana. Vanokone kudetsera vanenge vakakuwara kuti mitezo yawo idzokedzane.

Vantu vanoite zvekurumba kana kutamba kwebhora vanosise kunge nyama dzawo dzakathakazeka nguwa dzeshe kuti vasaoneke veizokuware mitezo yawo.

Vantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana nezvekurumba vanosise kumukira veirumba nekukone kuite zvimweni zvinotakazesa nyama dzavo kuti vasazokuvara pavanenge vootamba mitambo.

Vana vadodori vanosisisa kuendeswa kuchibhedhleya kwevanokona kudetserwa ngekurwapa kana vaine panenge peivarwadza veidetserwa ndivanamai avo kuti vakone kudetserwa nemadhokoteya.

Zvi michina zvimweni zvaku kone ku tengeswa kuti muntu akone kutozvi shandisa ari kumbatso kwake eyito kone kubhuye kuti nyama dzangu dziri kuhambirana zvakanaka eyi bhuye kuna dhokodheya utori kuretu naye.

Ku rapwa kwe antu mazuva anaya akucha itiki muntu akuru kuru ngaende ko ema mu chibhedhleya pamweni muntu akuto detserwa atori mu makanyi ake eyi bhuya na dhokodheya echito mudetsera.

Madhokoteya kakurutu pavanenge veihloya vantu kana vantu vamweni vavanenge vakambo detsera kuchibhedhlera vavakukona kutobhuya navo avri mumakanyi mwawo veikone kuto vadetsera nekuvape mitombo nenguva.

Mapazi amweni aakuvhurwa aakuona zvakanaka kuti munthu nguwa dzimweni u okona kutodetserwa atori kumbatso kwake kana kuti madhokodheya anokona kupota eiringira arwere awo kuburikidze nezvivhitivhiti nemichina yechizvino zvino.

Zvimweni zvezvinodetsera madhokodheya pachibhedhlera ndezve kuti umweni anotorwa ngazi iyo eikona kutumirwa dhokodheya akagara kuhofisi kwake otoziya muntu uri kuuyayo.

Zvimakwenzi zvimweni nemimbiti imweni irimuntaraunda inokone kubetsera vantu varapwe matenda avanenge vanawo veishandisa mimbiti yekuti kunyangwe mitombo yechirungu inototorawo mito kuyishandisa .

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumantaraunda zvinokone kudetsera antu pamatenda nekunasirwa kwemitombo yechindau inodetsera vantu matenda akasiyana siyana anoshungurudze vantu mumiganga.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke mumantaraunda, zvinokone kuite zvimaruwa nekujekese ntaraunda, zvinokonazve kushandiswa kuite mitombo yechindau ,iyo inokone kurapa matenda akawanda.

Zvimimbiti nezvimakwenzi zvinooneke mumanharaunda zvakukone kudetsera antu kurapwa kwematenda amweni kune vanoziya mitombo yona kuti vadetsereke asina kumbotobudise mare.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mumantaraunda mwedu zvinokone kudetsera yaampho kuite mitombo yechindau inokone kurapa matenda amweni anonge atokorereka kuchibhedhleya eitorapwa.

Zvimakwenzi zvimweni zvinomera mumantharunda zvinokone kudetsera kudadzira mitombo yechindau zvimweni zvinokaiwe mashakani akona zvotootwiwa twiwa zvoiswe mumvura munthu otomwa odetserwa padenda rake.

Mitombo imweni yechindau inokone kuoneke muzvimakwenzi zvinenge zveisimwa pamweni kutoti zviitire muchero mumantaraunda asi zvinokone kudetserazve kushandiswe kuitwe mutombo inorapa matenda.

Zvima kwenzi zvimweni zvatinoona mumandaraunda zvinokone kudetsera kurapwa kwematenda akawanda yambo anenge eyishungurudza vantu mumandaraunda izvo mune zvikwenzi zvinokona kudetsera matenda awawo.

Zvimakwenzi zvimweni zvatinoona mumantaraunda zvingange zvisingashandi ngechiro muntu akazviningira asi kune muntu unoziye zvemutombo unotoziya kuti shakani iri rinokone kudetsera denda rakati.

Mitombo yechindauimweni inooneke mumantaraunda imweni muminda munorimwe zvekurya muntu unokone kutosangana nechikwenzi chimweni chinorapa matenda.

Mitombo imweni yechindau yakukone kutonasirwavo muntu atori pamhatso. Zvimakwenzi zvimweni zvinokone kuiswe mumaruva mumhatso, muntu otopona eimwe mvura yakona.

Mitombo yechiNdau zveizvezvi yaakukone kunasirwa yaambo kuti inokone kutorwa muntu eitoziye mupauko wayo nekuti inokone kurapei mumuntu.

Mumimbiti dzinoonekwa mumandaraunda dzinokona kudetsera matenda amweni anoshungurudza antu mumandaraunda veitokona ngemashakani emimbjti iyona iri mumaganga mawo.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mumantaraunda zvakukone kubetsera matenda anoshungurudze vantu. Asi zvinode kuti muntu akone kuziya mutombo vakona haungotori shango reshe njee.

Mitombo imweni yechindau yaakukona kuuya iri pamupauko wekuti vantu vanokona kuiise mumvura votokwatisa veimwa. Veikona kudetserwa mumatenda ari mumanharaunda.

Mitombo imweni yechinyakare chedu yechindau yakukone kuoneke yeitorwa nemakambani amweni kuinasire ingatei mitombo yechizvino-zvino, yeikone kutobetsera vantu matenda.

Mitombo imweni yechizvino-zvino yakukone kushandiswawo yeitore mitombo yekudhaya, kukone kushandise ana gavakava, kutokwesha mazino anenge eyibuda ropa kana anemhango.

Mitombo imweni yechikare yaakukone kunasirwa ngemakambani amweni kuti ikone kushandiswa iri mitombo yechizvino zvino inokone kukwesha vanthu mazino nekugeza ndiyona.

Imweni yemitombo yechindau yakukone kunasirwawo kuti iite yechi zvino zvino kuti andu ano kone kuto imwa yakanyorwa kuti umu mune mutombo waka kura zvakadini kuti vasazvi kuvadza.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumantaraunda medu zvinokone kudetsere antu pakurapwa kwematenda amweni anenge ane vantu mumantaraunda kuti vakone kuone kudetserwa pasina kubvise mare.

Mitombo imweni inooneke mumantharaunda yaakukone kudetserwa ngekukone kugadzirwa kwegavakava rechiiswa nezvimweni kuti rione kumwika.

Zvimweni zvimumbuti zvinosimwa zvinokone kushandiswa kuite mirivo kana kubikwa zveitoryiva. Zvinokone kuitezve mitombo yechindau inoderedza amweni matenda anouraya vantu muntaraunda.

Mitombo imweni yechindau inouya ngemukuwo wakapambaukana inoda kuti muntu unonga wechiiziva aonyase kuongorora nekuziva kuti mutombo unoshandiswei nekuti inonasirwa sei.

Mitombo imweni yechindau inoshanda kurapa matenda emumantaraunda yakukone kurimwa muminda imweni kuti ioneke yakatowanda yeidetsera matenda mumantaraunda.

Imweni yemutombo yechindau inoshandiswa inokone kurimwa muminda kwemene pakakura yeikona kutotengeswa kumakambani amweni anogadzira mitombo kuti irambe yeioneka kudetsera matenda mumandaraunda.

Mitombo imweni yechindau yakukone kubaanasirwa yeiiswe mwakanaka yeikone kuto yorwa kuti mutombo uyu unomwiwa wakaite muwandire wakadai zvainge zvisingaitiki karw kuti vantu vanokone kutokuwadzwa ngemitombo yavanenge veimwa.

Zvima kwenzi zvimweni zvinooneka zviri mumantharaunda zvinokone kudetsera yaambo matenda anenge atekeshera mumantharaunda vanthu veitorwadziwa asi vasingazii kuti zvimutombo zvitori mudhuze navo.

Zvimaruva zvimweni zvinonakise nharaunda zvinokone kushandiswa kurape matenda mamweni ana mai anokone kudetserwa kuti zvimweni zvinoitwa zvimaruva mumandaraunda.

Mitombo imweni yechindau yaakukone kutorimwa muminda yemene kuti vantu vakone kuiona iri mundau dzakawanda nekukone kuishandisa nguwa dzeshe kudzivirira matenda.

Mitombo yaindoshandiswa kudhaya ndana mbuya edunemadzitateguru ekudhaya aikone kuiona iri mumandaraunda eitokone kuziya mitombo nemurapire weinoite antu

Vantu vamweni vebazi rezveutano, vakukona kuhambira mumanharaunda. Veitokona kuona zvimbiti zvimweni zvingadai ngegavakava kuti vaite tsvakurudzo yekuti rinomborapa matenda akaita muwandirei.

Mutombo imweni yechinyakare yedu yakukone kutorwa ngemakhambani amweni anokone kutore vanthu vanoziye mitombo yechindau kuonasira kuti iite inga ngeyechiyungu.

Zvimakwenzi zvemene zvinomera mumanharaunda zvinokone kushandiswa kurapa matenda anobatsira vana vadodori nana mai nekuburikidza ngevantu vanoziya mitombo.

Zvimakwenzi zvimweni zvinokone kunakise ndaraunda zvinokonezvee kushandiswa kuite mitombo yechindau inokone kudetsera antu mumandaraunda mavanenge aine matenda akasiyana siyana anokone kurapwa ngezvimbiti.

Mitombo imweni inokone kushandiswa kuite ekudzwanywa-dzwanywa yapedza yeiiswe mune zvekurya zvevantu kukone kudzivirira matenda pazuva ngezuwa pezvinoryiwa zvevantu.

Mitombo imweni inooneke yeidetsere vanthu inooneke mumantharaunda mitombo yechindau yekuti vanthu vanokona kukaya mashakani akona veitokona kumashandisa pakurapwa kwematenda.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona mumantaraunda mwedu zvinokone kudetsera kuite mitombo yechindau. Dzingaa nzinde dzakona dzinokone kushandiswa kurapa pamweni nesoro rinopanda.

Zvimakwenzi zvetinoona mumantaraunda zvaakukone kudetsera vantu pamatenda akawanda ngekuti zvinokone kuomeswa zvimweni zveizokachwa-kachwa kuti zvikone kudzirira matenda muntaraunda.

Zvimakwenzi zvetinoona mumantaraunda zvinokone kudetsera vanthu vanenge vakabatwa kana ngezibesha, vanokone kutora zvimakwenzi vokwatisa vokone kufukira kuti vakone kupora padenda rebesha.

Matenda amweni ari mumantaraunda anokone kubetserwa ngezvimbuti zvinenge zviri mumantaraunda. Zvinokone kukumwa ngevantu kuti vakone kuzvishandisa kuite mitombo inorapa matenda anoshungurudze vantu mumantaraunda.

Zvimakwenzi zvimweni zvatinoona mundaraunda zvaakukone kudetsera vantu kunyangwe kweizi muntu unopuwa mutombo imweni yechingezi kuchibhedhlera unokone kudetserwa ndaramo yake ngemitombo yechindau.

Zvimakwenzi zvimweni zvinokone kuoneke zveishandiswa zviri zvimaruwa zvekunasire ntaraunda, zvinokone kudetserazve kuite mitombo inokone kushandiswa pakurapwa kwematenda amweni ari mumantaraunda.

Mitombo imweni yatino shandisa ye chindau paku rapwa kwe matenda aka zara mu mantaraunda ino kone kushandiswa makwenzi zvinenge zviri mu mantaraunda medu zvekuti vantu vanoto mume ma shakani vototwa vokone kuto zodzera pa matanda avanenge anavo veito pora.

Zvimaruwa zvimweni zvinooneke zveyinakise ntaraunda zvinokonazve kuite mushando umweni wekunasire mutombo wechindau inokone kudetsere antu pamatenda anenge eyishungurudza antu mumantaraunda.

Zvimakwrnzi zvimweni zvinoonek mumantaraunda zvinokone kudetsera kurapwa kwematenda Anenge eibata vantu mumantaraunda kuti vantu vakone kuishandisa iri pasinde navo pasina mare yavanenge vambobvisa kutookuma mushango kwega.

Mitombo imweni yeChindau inokone kutorwa muzvimbiti zvetioona mumantaraunda yeikona kutodetsera matenda ane vantu, vasina kumbobvise mare, veitokone kuishandisa iri pasinde navo.

Mitombo imweni inokone kudetsera vantu inokone kurimwa muminda yavo kuti vakone kuzotora zvimiti izvona kana zvimweni mumakwenzi kuzvishandisa kuite mutombo.

Mitombo imweni ino oneke yei shandiswa nge vantu ino mera iri zvikwenzi zvino oneka mu rukumbati rwe mbatso zvino kone ku detsera matenda amweni anenge ane vanhu mu ma ndaraunda.

Zvimakwenzi zvimweni zvetinoona zviri murukumbati rwembatso zvinokone kudetsera pamatenda amweni anoshungurudza antu mumandaraunda kuti vantu vakone kudetserwa ndizvona pakurapwaa kwematendaa.

Mimbiti mimweni irimumantaraunda inokone kushandiswa kurapa amweni ematenda anosangana neantu mumantaraunda zveiburikidza neantu vanomaziva makwenzi iwona kuti anoshandiswa sei .

Zvimbiti zvimweni zvinooneke mumandaraunda zvinokone kudetsera matenda amweni anenge ane vandu mumandaraunda zvakudetsera andu kuti vasabudisa mari vakone kurapwa vasina chavabhadhara.

Imweni mimbiti inotosimwa murukumbati rwemambatso inokone kupa michero inoryiwa ngevantu inokonazve kushandiswa pakurapawa kwematenda amweni anoshungurudza vantu kakurutu mumanharaunda.

Twumakwenzi twumweni twetinoona mumantaraunda tunokone kudetsera matenda anowanike eikuwadze vantu kumantaraunda izvo amweni havatozivi kuti chimbuti chirimuberere mavo chinokone kudetsera denda riripamhatsopo.

Gavakava rinokone kushandiswa kuite mitombo yechindau inokone kushandiswa pakawanda yambo kakurutu kurapwa kwemakanda kana mundani mwevantu kana zvimweni zvingadai ngezvisasa.

Zvimakwenzu zvimweni zvinoona mumandaraunda medu zvinokona kudetsera kushandiswa kuita mitombo yechindau inokona kudetsera matenda anotekeshera mumandaraunda eikuwadza vantu vakawanda.

Zvimakwenzi zvimweni zvirimuma ndauraunda medu zvinokone kuita sezvisingashandi kumuntu unenge asingaziyi mitombo yechindau asi kune vanoiziya vanokone kudetsera matenda akawanda anotekeshera mumiganda yeantu.

Mitombo imweni inokone kushandiswa pakurapwa kwemundani. Inokone kudetsera ingadai ndiana tsangamidzi, inokone kudetsera vantu pavanenge veirapwa matenda.

Mitombo imweni yekudhaya inoshandiswa yakukone kungwaririrwe kumabhotoro yeitonyorwe ngemazino anyo nezvainokone kurapa matenda muvantu.

Imweni yemitombo yechindau inokone kuita ekubikwa semiriwo inokona kutodyriwa pamuzi wega wega vantu veitozvidetsera ngekudziirira amweni matenda.